Ci kaw palaat weex bi ñu fa yak lekk. Lekk bi nak malo la ak mafe bisa , maalo bi nak ñu ngi jël manfe bisa bi yakk ko ci kawam def ko ci diggi bi, jël kaane bu mag tekko ci kaw manfe bi , ci boor bi më ngi am jën buntoko par tegee ko boo.

taali bi mingi am ñaari boor ci benneen boor bi mi ngi am otokabi yobb mag biy daw di dem mëngi am lu neti ci yaramambi ci boor bu nekk ci kana mëngi am ato biy daw di ñëw ñaari lampam yangi tàkk ci kana mëngi xonko ci gannaw mëngi am ñaari góor yu fa taxaw.

Nyetti xaleyu goor ñi ngi toog mu am ku toogee ci pégg bi mi ngi sol mbu bunete mu ngit baati ku nekk ci digg bi kooku noon nag mi ngi sol mbu bu sokola ak tube bi bula ci wetio tekk luxam bi ci kaw boppam.

Axae ñu ngi taxaw ci ñoom ñu ngi am ay xalay goor ak ay xalay ji ci ñoom nak ñu ngi am ñi soli yire jangee kaañ seen boor mi ngi am gong ma am beneen janx bu fatoog bool bu magtame mingi teg ci kaw gongs ma am beneen meer bu sëg ci wet gong.

Jigéen bi minge taxaw ci kanam rido mi ngi ca robb mbasi bu gudd ci yaramambi mingi def teg ci boppam bi mu wàccee ko ci kanamambi mi ngi defar kanamambi jëlle loxo mi def ko ci gënnaaw.

Naari jigeen nongi dox ci kaw taali keneen ki mongi sol yiere wax mu tiire boppam bi mongi tee peñnex bu weex keneen ki moom mongi takka sër jël kaala def ko ci boppam bi tee peñex bu xawa xonxu ci beneen boor bi ci taali nak mongi am ay bitik.

Nyaari pat daala ñu nga tege daleyinak ay dalla carax i góor la. Ci suuf nu giñoon ci kaw ñu fa def ay bindi.

Pot bi ñu ko tekk, pot bi nak poti garab yiy facc ja ngoro ci yaraminit. Pot bi nak ñu ko dëpp , mëngi ci yarama bi mingi weex mu am ko beer bu weex , ci boor bu nekk ci kanam mu ngi am la xonko ak ay bindi lu weex ak ay lu gire.

Loxo bi mi ngi tay buteel bu ndaw buteel bu ndaw bi nak ci ileptaan lay nekk. Buteel binag më ngi am daret ci biiram mu ngi am ci beer bu xonkotamit. Buteel bi ñum fa bindi ci kawam ay bind i ñuon.

Nekk bi mi ngi am laliweñ bu mag ci kawlaal bi nag ñuñ falal darab bu weex mu am ay njegenaay tamit ci kawlaal bi tamit ñi ngi am yeneen morsa yuñ lëmës tekko.

Nente xale nuge taxaw mu am nyarr yu ragalanteh kenenke ki muge taxaw moyu kenenke ki mingi taxaw jubal sen ron nak muge am góor bu fa tonke muge teye xale ci kawam.

Ndëkk bi më ngi am ay kar ay kër yu pare ak yu parawar. Yu para yi ñu nga am ay seng yu ño këri nak. Nu leen miir yépp ci ganaaw kër yi më ngi am ay garab.

Ci kaw yom bi mi ngi am ay nit yi fay dox ma am ni dem am ñi ñoow mu am tamit ay auto yu nekke ci boorb ñi ngi ñëow nak mi ngi am ci ñoom ñaar ñu nekk ci kanam benn pa m ngi sol yire mbasee ak mbaxanabu weex mu am góor bu sol bu bu orane ci gannaawam.

Ci kawamo am paketi kartoy garab na bu nekk. Ci kanam më ngi am lu weex ak lu xong ci kawam ñu fa bindi ay bindi yu ñuul ak yu blog.

Ci bii noox bi mi ngi am góor bu fay sangu góor bi nag mi ngi sol mbaxana ci boppam bi ak weer ci kanaman mbaxana bi nag mbaxana bu weex la më ngi am ay binde yu xonxo.

Ci kawtaabul bi mi nga am ay patiflaawa ak ay kudd furset mu am ay ban yu nekk ci wetam ci biir palaas bi tame më nga am ci weñ bi ñu fax def ay balum yu xong.

Jigéen bi mi ngi defar boppambi mi ngi jal xaaji karawambe ci digg bi yóbbe leen boon dajara leen ci gànnaam mu pop ko mi ngi solnak xeetbaan ci boppamb bu wee më jal nu weex taf ko ci gannaaw.

Nu ngi rangalante ay paketi mbiskit teglantele, paketi mbiskit yi nekk ay paketi bulo len ñungi am lu xokk, ñu fa bindi ay bind y weex , ba pare defa mbiskit di wone ne mbiskit la.

Banxaa ci garabu ndaw buy nag më nga am ay nak yu xawa sokola tontoor yu nete yi den focci yu sokolaa yu foccagul.

Góor bi mi ngi taxaw ci biir ndox mu ngi sol tubey bu gàtt bunu ak mboobu nete mi ngi yereb bmbaali napekay yar mun koy sànni ci géej géej binag la ko war ay ñax la ak ay garab.

Ci biir palaa ci jangeekaaay bi mingi am ay b 3atti góor ak ben jigéen ñaari góor i nak ñin ci boori paranteer bi ñu ngi yara ñattekaay di nett ci wëñ paranteer bi beneen góor bi mingi taxaw di leen xool.

Ci kaw taabul be mongi am palat bung fa def palat bu weex ci kaw palat bu weex bi nak nyun fa tek xobi salaat.

Goor bi mu ngi sol mbubu am lu jaxas, lu xonxu, lu weex ak ay lu ñuul, ci badd bi mingi am lu bula, mu ngi reetaan firi loxom yi.

ci kaw talibi më nga am ay nit ñu fay dax, am ñi tem, am ñi ñaw, ma am ay auto yu mag yu nekk ci g talib, ak autotaxi ci pegg talibi, na ci ñaari boori më nga am ay tadax.

Jigeen bi mu ngi taxaw sol yirembasee bu orange. Bum ñaw rop b bu guddu ci boori ween bi mu pa def ay ganuteer. Mu ngi defar kanamam bi sol teg ci boppam bi.

Nu ngi teg paketi tangali nag ci paket bi mënge amla bula ay bindi yu xonxo ak ay lu nete ak bind yu weex ñu defa ay tangal di wone ne paketi tangal la.

Pott bi nak potti diiwbi karaw la mëna am kubeer buñu ci yaram bi ñum fa bindi ay bindiy weex ci kaw kubeer ci yarami diiw bi tamit ñum fa bindi ay bindi yi ñyul.

ci birgaej bi i ngi amgaalgaal bi nakk megiam ayi nit away ñi ñu weex yi ñoo gëna bari gaal bi mi ngi am tami dekk ci kaw kkci birgéej bi tami mi ngi am ñaari nit ay ñiy ñu weex ñi san.

Ay gurupi jigéen yu ngi taxaw di tàcc, mu ambenn xale bu gool bu toog seendor, seen kanam nag mi ngi am jigéen, bu sol yira olaf bu sokla, def kaala ci boppambi, kaala bunu mingi pecci.

Nyetti xale ñu ngi daw diggéena ci kër mu am nag ci bint kër gi ñaari xale yu fanak keneen ki mi ngi yégg ci kawmeer bi keneen ki mu ngi taxaw wéeru ci yoon bi nag ci beneen boor bi më ngi am ay gór yu taxaw mu am jigéen di ñëw beneen góor bi mum koy tàcc ndet.

Nyaari jigén yi ngi toor ku toog ci kanaw nag mu ngi sol yirabag si defkaala ci boppam. Ku toog ci kanam nak mu ngi sol yirabag si. Mom tamit mu sooru di rabb sër.

Ci kaw bang bi yi më ngi am sow ci kawa. Soo bi nag soo bu neté la më ngi am cubeer bu weex. Ci kaw kubeer bi ñu fa te caasbxong. Soo bi më ngi am jàppekaay. Ci cati jàppekaau bi ngi am lu weer.

Jigéen bi më ngi taxawa ci kaw kep kap më ngi son rob bu guddu bu xawaxon rob bi nag ci kaw më ngi am ay ganitr jigeen bi më ngi defar kanemam bi takk jaara më ngi def mees ci boppam mën ko tiire.

Ay goor ñi ngi taxaw orangaland ñi ngi sal aymr bu yuppu yo ñu tegg seen loxabe seen dënn bi ma am si ñoon benen gor mi ngi leetu boppam.

Kër bi ñu komiir ma am bunt poxong ma am bitik ci biir kër bi nak ñu patabax étaas ningi pentur kër bi ay pentur yu wée.

Goor bi mëngi sol mbu b weex, ak turay bu gatt ,ci kaw mbu bi nag ak ci turay binu fa bildi, më ngi sow kawaas bu weex, bu am lu xonkoŋ, ci kaw goor bi nag, më ngi sol ay dall yinu fut bale, mu ngi denn.

Palaatu weex bi ñu nkotek ci palaabu weex bi nag mi ngi am ay kaane yu mag ay kaane danje kaane danjey nag mi ngi am yu nete ak yu xawa ñëte.

guutu bi ñu kote, gut bi nak gutu diiwlé mu nga am kubeer bu ñuul. ci kaw yarami gut bi nag ñu fa bind ay bind ñuul, më ngi am tamir ay rëddu yi ñuul.

Ay bañ yu mag ñuñy tege ay bañu maju ñuu seen digg bi nag a bor taabr b nag më ngi am bereen taabal buñyul bu am lamp ci cawam.

Palaas bi ma nga am ay góor yi tabax, mu am ay birig yoon taglant, beneen góor bi ma ngitee marto, di dog birig bi ci digg bi, beneen góor bi ma ngi sëgg ci ganaawa.

Ci kaw bool bu weex bini nak nu fa tek juroombenn panketi fataaya ay fataaya yun defare fëri ci seen biir nak mu nga am ay lekk yun fa def.

Keër gi ñuñ koy tabax waay pareegul ñuñ ko raax. Ak sima bunt nengi tamit amagun ay bunt.

Loxo bi mëngitee pati garab pati garab bi na day am garab ci biiram. Yi faj jangoro ci yaram bi nit. Pati garab bi weex binak mëngi am kubeer bu weex. Nyi ngi jël këyt tamit taf ko ci yaram bi ci keyt bi ñu fa bindi.

Ci biir palaas bi më ngi am ay bañ yu mag ci kaw bañyu magi ñu ngi am ay ngegena yu ban. Mu am taabul bu nekk ci digg bi taabuli weer. Ci kaw taabul bina më ngi am ñaari pot yu fa tega.

Ci kaw tabull bu wèèx bi mu ngi gi am ay pakati garab yuñ fa teg ay pakati kàrtoy garab yi ndaw mu am bu nèkka ci kanam nak mu ngi am ay bindi yi ñuul ci yaramam bi.

Ci kaw suuf ci minga am bant bu mag bu fatëkg. Ci kaw bant bu mag bi mi nga am paaka bun fate. Bant bu mag bi nag ñu ngi gennee xolet bi di ko xoñci ci biir.

Ci miir bi ci boori paranteer bibñyung fa def lamp lamp bi nak lamp bu weex la waaye taalut mirr bu nete ci boori palanteer biñu ko pentir pentir bu ñuul ak ci pegg miir bi tamit ñu ko pentir pentir bu ñum.

kërgi ñuñ ko mii, pent rmiir bi na, më nga am ñaari bunt, bunt bu mag bu xonk, ak bunt bu mag b bulo ,ci pegg miir bi më ngi am ay garab yu ndaw, ci biir kar bi nag më nga am ñaari tabax.

Goor bi mënga taxaw mu nga teyeh buteelu ndox bu ndaw, bum jubal ci géemenam mu ngi sol mbu bu weex ci suuf sol mbub bu xonk ci kawam.

Jigéen bi mën ci di roptam, ñuñ ko teg ci kawlal, ci rontankamina, ñu ngi jël ay karton dexa takk ko, ci kawam ñu ngi jël denn mbu bëniy solol ñu feebar, tekku ci kawam, jigéen bi na jigéen bu feebar.

Jigeen bi më ngi def chosaani tukkuroor, më ngi nuulal tunam bi , takk ay jaaré yu mag ci noppam bi, ci boppam bi mun fa def ay per ak ay xaalis.

Ban bi ñu ko teg ci kaw karo, ban bi nak më ngi am lu sakola ci yaramamt, ñu jël teg fa epenc bu weex ci kawa.

Ci kawkeeti jangeekaay bi nyung fa def ay bind , ay bind yu xawa xonxo yu rëy ak ay bind yu xonxo, ci suuf nag ci bind bi fum nekk nyunffa deseeni ay xale.

Jigéen bi mi ngi toog ci kaw bang bu mag sor yire bu nete bu am lu xong mun ko ñaw garaam bu b mu ngi sol teg ci boppam bi takk mu soor ci kaw reparkanamam bi takk jaaro takk jenn ci baatam tée paset bu xonku.

Talubbi mi ngi am benn nit biy dox ci wétam, ci pégg tali bénn, ci gnaari boor yépp mi ngi am ay tabax, mu am tamit ay tabla yu nekk ci pégg yoonté.

Garabbi garabi màngo la mëngi am ay tontoor ak ay doomi màngo yu ndaw.

Jigéen bi mu ngi taxaw më ngi sol yirambaseen bu xonku ci yaramam bi yira bi nag muñ koñow ropb bu guddu ma am taf ci boori bii b taf bu weex jigéen bi mi ngi defar kanamam bi sol teg bu gudd buñu ci boppam b mi ngi teep paset bu weex ci loxom.

Ay goor nuge taxaw ñaari nekk ci kanam nak nuge tàllal sen loxou nuge sol ay mubu yu am lu ñuul ak rëdeh bu xonko nugfa binde binde bu weex nuge sol tubaye bu gàtte bu weex.

Palaas bi mi ngi am aynéggi ñaxi nak ñuñ leen pentir ñu am ay palanteeri reer ci boori neggi ñaxi nag mi ngi am ndox fi niñi di sangoor mi ngi am tamit ci biir palas bi ay garabi si bi ci biir palaas bi tay mi ngi am ay lal ak ay mbaari ñax mu am yeneen ñaari ndi ñu ngi tëgg ci kawla.

Ci kaw lu weex li ñum fa tekk ay buteeli laskaloñ nangi am ñaari buteel li ñul .Ak ñatti buteelyu weex butee li ñu li nak ñu ngi am keyt bu weex. Nyu fa bindi buteeli weexi tami ñu ngi taf keyt yun bindi-bind yi ñuul.

Tali biy mi ngi am ñaari boor ci borgu nekk ci kana mi ngi am auto bu mag bu weex boye daw se ganaaw mi ngi am ato gelegele bu kutoopu ci gannaw auto gelegele bna mingi am yeneen auto yi daw c ganawam ci beneen boorbi mingi am auto van bu weex bi daw di dem.

Walo bi nak mën ci kawtalli walo bi nakk më ngi am seetu ci kanama ci seetu bi nakk më nga genni auto yu nekk ci ganaar wala bi nag wala bu ñyuulla.

Nyetti góor ñi ngi toog ci kawbaŋ ñi ngi xool jigéen bu nekk seen kana di dégg. Jigéen bi nag mi ngi wax jigéen di mi ngi sol luñu mu lettu mées ci boppambi.

Ci kaw palaat bu weex bina, ñu lekk binak maalo la, ci kaw yaasa sebum bi, ñu fa def begej, bisaa bi begej ak ay limon, ci yaas sebumbina, më nga am sipa-sipa ak yeneeni lijju.

Ci biir palaas bi mi ngi am a bani mag ay bañu mag yu sokola. Ci seen digg bi nag mi ngi am al bu ñuol taabuli weer.

auto bu marget bu mag mu ngi taxaw, auto bi nak ci kanam mëngi am lu weex ak lu bulo , ñumfa bindi tamit ay bindii bulo mu am tamit weer bu ñuul.

Ci yoon bi mi ngi am, auto yi fa nekk më ngi am ñaari auto yu nekk ci gannaaw yi dem, mi am bern auto bu weer, bu ndaw, bu taxaw, ti jubal ci ci bitiki, m ngi am ay nit yi dox, më ngi am tamil ay bitik ci pegg yi yoon.

Lax bi më ngi tee guut bu ween ci biir gut bi nak më ngi am saab gut bi nak gutu saab la gut bi më ngi am kubéer bu ñoo gutt bi ci yaram bi ñun ko bind.

ci kawtali bi mi nga am ay polis yu yégg ci wala rida di daw di njëkalaante mu am ay yeneen polis yu taxaw ci boori yoon bi dileen xool.

Keyti bi nak keyeti xadis la nyung fa bindi bindi yu rey di wana ne keyti xadis la. Ci kaw keyeti bi mi nga am lu xonko ñyung fa bindi ay bindi yu weex.

Ci kaw karo bi ñu fa tekk wëñ wëñ bi nak sampla weñi gaseekaay ñi ngi tekk chàt bi ci karo bi jappeekaay bi ñëm ko wéer ci miir.

Ci tegg yoon bi mi ngi am ay bitik, mu am góor bi dox ci kaw yoon bi di dem, mu am ñaari góor ñi ngi taxaw ci bena bi dég bi ñi ngi jënd, beneen góor bi nag mu ngite ñaari gutt duulin keneen ki mingi sol xaftaam boort baag ci gannaaw.

Jigeen bi mi ngi sol solu chosaan mi ngi sol yire chub mu takk lam ci loxam bi takk ay caq ci baatam bi takk mu sorbu mag ci boppam bi ci kana musor bi mu fa warala ay jaaru më ngi takk ay jaaro yu mag ci noppambi ci géeme ñam bi nag mun ko ñyuulal më ngi xoole.

Ci kawlu weexle ñu fa def ay tontoor tontoori nak ñuñ leen rang lante tontoori nag ñu nga am ay xob ma am tontooriu nete yu weex yu xonko yu orang ak yeneen ci kaw xob yi.

Kërr bi ñyung ko miir mi ngi am bunt bu ñuur kër bi nak ñun ko pentir pentir miir bi ci miir kër gi tabax bi mi ngi am sénge bu bola.

Jigeen bi mëngi taxaw, sol yere bu nete, bum ñëw sipa ak teybaas, sipa bi nak sipa bi yaraax la, më ngi am ay bënn-bënn, mbubu bi nak mbasee la, më ngi sol teg ci boppam bi, defar kanamam bi, takk cenn ci baatam bi, tiye paset bu weex ci loxom bi.

Jingeen bi mi ngi taxaw wone ginaaw më ngi sol ropb ci yaramam bi më ngi sol teg bi ñuu bu im sintikam bi më ngi jàakaarloo nak ci miir mi ci miir biñu fa taf keyt keyt bi ñu fa bindi ay bind xonk.

Paketi kartuni garab më ngi tege, garab yi faj jàngoro ci yaram mi nit, ci kaw paketi kartun-garab bi nak, më ngi am lu bula, mu am ay binde yu weex, ci pegg bi më ngi am lu weex, më ngi am ay binde yu ñuul.

Ay nit ñu ngi toog di tëgge sabar mu ngi am benne góor bu ñuur mu ngi tëgg ak bena jigéeni tubaab omtamit mu ngi tëgg sabar mu am yeneen tubaab yi toog.

Ci biir wan byi mi ngi am ay baŋ mu am taabul bu nekk ci digg bi. Bangyi na ak taabul bi palaas ci lekkée kaay la.

Ray nit ñi ngi taxaw ñu ngi teg seeni baag ak seeni bagaas ci pspus ci mir dina kon taxaw nak më ngi am ron fa bin bi naan dalle njamo ci gambeeg.

kër bi ñu ko karo karo ci miir bi mi ngi am buntu bu mag ak bunt bu ndam buntunek ñu ngi am lu ñuul ak lu wee ci biir kër gi mi ngi am ñaare tabax ay tabaxe etaas beneen bi ñu ngi karo ci kawam beneen bi ñun ko pentir.

Kërr bi ñu ko miir ci miir bi ñu ko pintir ni def ay weñ yu ñyul ci kaw buntu kër gi nak buntu këri wuñ la bunt kër bi tamik ñu ngi ubbi ci beneen boor buntu kër bu ñyul ci biir kër bi mi nga am aaxtabax bi ñu ko pentir.

Jigéen bi mu ngi taxaw ci kanam buntu më ngi tàkkmu soor bu ñuur më ngi sol mbu bu weex ci ron ci kanam bub bu weex bi munfe sol rob bu bulo bugaat më ngi sol nak ay dalna yëgguddu yi ñuu mamu tee poset ci loxam bi.

Ñaari kër ñi ngi taxalaante, ci beneen kër bi nak ñuñ ko miir, pentir miir bi pentir bu weex, më ngi am ay garab ci biir, mu am buntu, si benneen kër bi taax la, ñuñ ko tabax, tabaxi taax raaxun ko, ci biti mi ngi am bitik, ci buntu bitik bi niñaag fa toog.

jigéen bi më ngi taxaw sool robu mbasen bina ci boori bir bi mu fatef ay tafi weex më ngi sol teg ci boppam bi bom dajale ci degg bi wàccee tuuti ci kanam mu jën loxam bi tekko ci boori bopp beneen loxom bi mu fate poset.

Jigeen ak góor ñi ngi taxaw ñi ngi sol yerembase bun def otes. Jigeen bi më ngi ñaw rob garamb bu mu takk mu soor ci boppam bi. Jër kaala tekko ci kaw baatam bi góor gi nag më ngi ñaw tubay. Ak xaftaan ñatti morso më ngi sol dallu bëgs.

Lohou be mëngi teye packete kartong ge garab se kaw packete kartong ge garab be nak muge am lu orance ak lu weex ak leenen nugfa bindi nak ay bindi yu weex ak yu ñuul ak yeneen binde.

Si kaw yon bi mingi am ayy auto yu fay daw. Beneen auto bi setom bi rek moo nekk digeen. Wbueci pegg yoon bi mi ngi am ay tabax.

Janx bi ma ngi taxaw soli rëccu bu jaxasi ma ngi defar kanamam bi sol teg bu nuul ci boppambi jëlloxo mi tekk ci boori luppa mi.

Jigéen bi mëngiletu tubaale ci poppambi bum dañale ci diggi bi ci tubaaley nak mum fa yokk mees mu jël mees bi warale ko ci diggi bi.

Ci biir palaas bina mi ngi am ay baŋg yu rangalant ay. Baŋg yi ñuo mu am taawal bu nekk ci diggi taawal bu gudd. Ci yarami taabal bina më ngi am lu ñuul ak lu sokala.

Janxa bi mi ngi taxaw sool tubey bu weex sol mbubu bu bula ak kaal bunu ci boppam bi më ngi yëkkati beneen loxambi ci boori bopp bi mu ngi sol dall bu weex ci beneen loxambi mu patee baag bu bula.

Ci palaas bi mi ngi am ay bang ak taabal ay bangi ñul ak benn bang bu xonk ak taabal bu sokala bang bu nekk ci kanam nag mi ngi am mbuos ci kawam.

Ci birpaan bi ñu fa def suufsuuf biu ci suuf biñu binak ñu fa ji ay garab yindaw garab yinak y iñu ngi am ay tontoor seen kaw.

ci kaw talibi mi nga am ay auto yu mag ak auto yu ndaw nene nit di dem nenee nit di ñëm më am tamit ay nit ñu fay dox ngeneen yangi dem ñeneen yangi ñoom ci pegg talibi mi nga am ay tabax ak ay mbaali paransor.

ci be palaas bi mi ngi am ay baŋg ak taawal ba ngi nak ñu leen tekk ci seen diggi mi ngi am taawal bu mag taawal bi nag ci kaw weer la.

jigéen bi më nga letu tubaale ay tubaale yi dijji yu dem ci gannaam mun leen yokk mees mees yi gudd yu wàcc ci meesi nak mënga am mees bu xonko bufrxmeesi nak mun koraw.

Gottu diw bi mungi am loxo bu ko tem guttu diw bi nak nunko juutal guttu diw bi mëngi am saañ ci yaramam bi ñu fa binde ay bindi yu ñyuur yu rëy ak yu sew.

Keyte bi më ngi am loxonko, ak lo orange, ci kayte bi ñum fa bindi ay bind yu weex, yu rey kaw ci loxonxole, ci lu neteli ñum fa def ay bindi yi ñoo, më am nakk nit bum fa deseene, mëngi ubbiggee meñe

Ngarsu bi ñu ko teg ci tool ngas bi nak mënga am bopp bu nuul ak tekaay bant ci tool bi nak mënga am ay ñaax.

Loxa bi nak ma nga tee àndi juraay ànd juuraay bu kuran siron nakk ma nga am feeri kuran tamit bu tege ci péejge bi.

Keiti Al Qur'an bii nak njung ko tek ci lu wekh, keit bi nakk ci yaarmam bi mungi am lu buleu ak lu nehteh.

Ci biir palaas bi ñu fa tabax etaas bun wërle. Etaas bi nak më ngi am pentir bu nete , ci digg bi më ngi am ay ñax , më ngi am ay nit tamit yi fa nekk taxaw ci suuf.

kërr bi ñyung fa tabax etaas ni ngi miir kër binag më ngi am bunt kër ci miir bi ci biti më ngi am ay garab yu gaatyi fa nekk.

ci mbiir nékk bi ci boori paranteer bi mingi am lal bu mag lali këpp lal bi nag ci kaw mi ngi am matla bu mag matla bi mingi ci mbuus ci boori miir bi ci pégg bi mi ngi am almoor bu gudd.

Ay xale yi jàng ñi ngi toog defrang si rongarab mu am benn góor ko leyni jangal ko taxaw seen kana mu ngi sol mbëbu ak tubey jéen.

Ay góor ñi ngi taxaw ci boori tabla bu weex ci tabla bi nak ñyung fa bindi ay bind yi ñuul mu am góor ak jigéen bu sukku ci ron tabla bi ñu yëkkati seen loxey góor yi nag ci ñoom mi nga am ñu ame peer mi nga am tame puspus bu ko nekk góor yi nag ñoo doon gas tablabi diko taxawal.

Ay gurupi nit ñu ngi taxaw mu am ci ñoom ay góor ak ay jigéen. Noom nak ñu ngi sol ñenee ni ay mbëbu yu weex ñenee ni yangi sol ay mbëbu yaayay jambe aprc.

Palaas bina palaasi jayakaay lekk la më ngi am ay pot yu am ay lekk ay poti tamaaté ay pakati macrona ak ay yeneeni pot yu am yeneen lekg ak ay pot yu am poobar.

caas bi ñu ko teg taxawalko caas bi nak ci biti më ngi xonko ci biir më ngi weex mu am ay rëdd rëdd ci biir.

Satala bi ñu ko teg ci kaw taabal. Satala bina mi ngi am jàppeekaay ci kaw ñu ko kubeer tame. Satala bina yaramam bi mi ngi am lu nete romeni domital ak yenee.

Jigéen bi më ngi lettu tibaale ci boppam bi tibaale yi nak më ngi xaaji ci kanam xaaj ci gannaaw yum dajala ci digg bi ci kaw mum fa lettu mees yum raw mu wërale xo ci diggi bi.

Plaas bi nun ko karon ci suuf. Nyu dél soobu nuur ak sata la tekko ci kaw miir. Sóobi nag mëngi am jàppeekaay.

Ay xale ñi ngi taxaw di xoole ñi ngi gurupeo më am ñu xawamag yu nekk ci ganaaw am xale yu toog ci ño am nañi ngi am ay góor ak ay jigé ñu nayni ñi ngi xooci kanam ñu nayni di géssoo ci ganaaw.

Jigeen bi mi ngi taxaw sor yire mbasé bum ñyow rob rob bi nag mun ko xar ci diggi ba ci lu pum mi ngi sol tek ci boppam tekk loxam bi ci kaw buy rem.